Ɖeviwo wo yi ɖe teƒe aɖe ye teƒe woyi hã wo na wo zikpui. Edzi ɖeviawo dzɔm. wo katã wodo tsitsi ɖeka. Ame ɖe sia ɖe le eƒe zikpui me. Ye enya yi ke gbɔm wo le na wo alo nu yi ke fiam wo le woa wo katã woƒe susu.

Aƒedɔ yike nyɔnu kple ŋutsu wole aƒea me, nyɔnua nɔ anyigba tutum, ŋutsua nɔ emɔƒonu ko dzi miam, ye wodzre aƒea me ɖo. Wona teƒea katãa kɔ yike nenye nu ɖe…

Etsi dza eyi ke le amewo. Etsia xa ɖe teƒewo eyi ke fɔ amewo ƒe nuwo dzo. Ta amewo to tsia me lo woƒe nuwo ɖe ta woƒe nuwo fɔm. Etsia ɖo paa menye nya vi o. Akpɔ ŋutsuwo

Exɔ gã aɖe siwo dzra eme ɖo. Sudui kple kaɖigbe wò li yike na exɔ me nyakpɔ. Teƒe ɖe sia ɖe kɔ yike ne nye be enu ɖe ge ɖi hã akpɔe akɔ. Gbemumuwo hã kɔ ɖe agba me.

Nyɔnuvi woame tɔ̃ wonɔ dzidzɔ kpɔm elabe wotɔ le gbemumudzi hã ye afi wonɔ ewɔ ɖum. Eɖewo nɔ wɔ ɖum le vovovome. Eɖewo do awu yii, eɖewo do afɔkpa yii. Eɖewo do afɔkpa yibɔ, eɖewo do.

Dɔyɔlawo yi ɖe dɔnɔ kpɔ ƒe. Ye wò yina, wo katã wò do awu yike ana edɔ yike ama lelem maa wò maa gã kpɔe. Ɖeka le enuŋlɔti kple agbalẽ ɖe asi le nu ŋlɔm.

Amewo yi ɖe teƒe yike woda na agbalẽ ɖo va nɔ anyi asrɔe. Wo katã wò kɔ woƒe gbalẽ yike wòme yike wòme tom kpɔm be woakpɔ enu yike dzɔ le dukɔ me kple enu dzɔdzɔ kple enu ɖe asi ɖe.

Amewo yina le ee… March wodo awu ʋi ye wolé Ghana ƒe flaga ɖe asi, eɖewo zɔzɔm eɖewo nɔ anyi le woƒe kekewo dzi yevuwo.

Sukuviwo ƒo woɖokuiwo ƒu ɖe teƒe ɖeka eye wo kplɔ ame ɖeka yike tso kɔdzi vae be neva do abui nawo ɖeka nɔ anyi ɖe kplɔnu nɔ nuŋlɔ ame ɖeka ha kɔ sukuvia ɖeka ƒe awu yidzi

Kɔdzixɔ yi ke dɔyɔlawo le wo katã wodo woƒe dɔmewu yi kea me ɖeka le aba dzi, wonye ame ene yi ke nɔ dɔnɔ gbɔ kpɔm. Woda tsi ɖe dɔnɔ dzi le egbɔ kpɔm be tsi la le yiyi ma.

yovuwo ƒoƒo wó ɖokuwo ƒu ye ameɖeka le emɔƒoŋu la asi eŋuƒom le emɔ me mamleawo enya sem enɔ nya gblɔm na dukɔwo ye eɖewo hã ƒe